Adwumayɛfoɔ bi gyina dan tenten bi so a wɔrefixe solar panel. Na adwumayɛfoɔ no, ɛbi hyɛ yellow helmet, na ɛbi nso nhyɛ yellow helmet. Ɛbi hyɛ reflectors, na ɛbi nso nyɛ reflectors. Na toos a wɔde reya adwuma no bi ne hammar, tape measure.

Ababaawa kɔkɔɔ bi hyɛ atadeɛ tuntum ne trousers tuntum a wabue laptob so a ɔretaepe wɔ table so, na ne nkyɛn no, kuruwa si hɔ a nsa wɔ mu, na n'akyi no nso yɛ nhwehwɛ a road wɔ aseɛ.

Abaabawa bi a ɔhyɛ traosɛse ɛne lɔng hyuu na wagu maayaafi na ɔsan so te hwiil kyɛɛ mu atwe abɛn aberanteɛ bi a ɔno nso so ɛhyɛ traosɛs, hyɛ hyɛɛt lɔng slivs na ɔno nso te hwiil kyɛɛ mu na ɔbɛn ho na ɔhwɛ fidie bi a ekura wɔn.

Nnipa nnan bi abɔ wɔn mu ase a deɛ ɔwɔ nifa so no hyɛ ataadeɛ blue, kyɛ tuntum, na deɛ ɔwɔ mfimfini no ɛresere, na deɛ ɔwɔ bankum so no nso ɛresere a ɔhyɛ African wear na ɔde ntoma ne bi nso abɔ duku.

Mmɛrima mmiɛnsa bi wogyina pampa so na wɔreyi sini. Na wɔn anim no, abofra bi a ɔhyɛ singlɛt fitaa, na ɔbaa bi hyɛ kɔkɔɔ, na ogyina n'akyi. Na wɔn nyinaa egyina pampa no so na woyi mfoni.

Abranteɛ tenten bi gyina hɔ a ɔhyɛ african wear na wɔakoa ne nsam mu. Na ne nsa benkum noa wɔakoa so mu no ataadeɛ yellow egu so na ɔkura bag kɔkɔɔ ɛwɔ ne nsa nifa so, na wɔahyɛ ɛkyɛ kurukuruwa wɔ ne ti na ne nifa so no nsa crate nnan nso sisi hɔ.

Lɔre bi si kwan bi so a anya akwanhyia, na kaa no anim no, mmeranteɛ mmienu gyina hɔ a baako hyɛ reflector ne helmet. Baako nso so hyɛ sweater tuntum ne trɔsa tuntum, na wɔn akyi no, obi koto hɔ.

Abrɔfo mmienu aa wɔɔkyiakyia ebibifoɔ mmɔfra bebree. Na mmɔfra no ebi hyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ, fitaa ɛne blu. Na ebi abɔ wɔn ti, na wɔn anim no mmranteɛ bi nso gyinagyina hɔ.

Pantuu a ɛsi osu kɛseɛ bi so, na nnipa te mu na abɔ ma be, na ebi wɔ soro na ebi wɔ fam, na nsu no akyi no, hɔ so yie, na nhoma ne pole akɛseɛ sesa soro, na nnipa a wɔtete mu no bi yɛ mmɔfra na ebinom nso yɛ mpanimfoɔ.

Ababaawa bi afura kente. Ɔne abranteɛ bi a wɔresa kete. Na wɔn mmienu nyinaa nhyɛ maboa. Na wɔn akyi no, nnipa no bi gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ kete no bi a wɔresre na Oburoni bi nso gyina hɔ bi a ɔno nso rehwɛ wɔn.

Abarimaa bi te ɛpono bi ho a ɔhyɛ ataadeɛ tuntum, na watutu tɔe kaa na wasan eesiesie, na n'anim no, tuuls a egu hɔ no bi yɛ skriw draeva, playa, ɛne solderen bɛlt na ɔɔsiesie no.

Mpanimfoɔ pii, mmaa ne mmarima a ɛɔahyia wɔ adwabɔ bi ase. Ebi hyɛ African ebi nso nhyɛ African wear. Na ɔbaako gyina mfimfini hɔ a, wasaba kente ntoma. Na ebi wɔ nose mask bɔ wɔn ano, ebi nso de nose mask mmɔ wɔn ano,.

Nipakuw bi a wɔn nyinaa atre so yɛ pɛ. Na totrobɛnto sisi binom ano, na binom nso rewoso akasaeɛ, na baako deɛ kyiniiɛ soi ne so. Na wɔn nyinaa ani hwɛ faako, na wɔabom renante.

Mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔresa African dancing wɔ stage so na mmaa no ahyɛ ntaadeɛ dɔsɔɔ. na mmarima nso ahyɛ sinlet tuntum tuntum. Na wɔn akyi no, nnipakuo bi gyina hɔ a wɔrebɔ twene.

Nnipa pii a wɔasa ɔsa tenten. Mmea ne mmarima, na ɔbaako di anim, na ɔkura krataa bi na wabobɔ na ɔde rewura ballot box mu. Na wɔn a wɔaka di n'akyi no nyinaa rehwɛ deɛ ababaawa no reyɛ no.

Apem ampesi a asonsɔn nnan, paya abere a yɛapaapae mu agu so, kosua mmienu ne nkontommire abɔmu a ɛyɛ akɔnnɔ a kosua ne ntoosi hyehyɛ mu gu ayewa ne mu.

Mmofra mmeɛnsa ɛne ɔpanin baako atwa ahyia teebol bi ho. Na watutu tɔe kaa a wasan ɛɛsiesie, na ɔde solderen bɛt asi teebol no so a ɔdee sosɔ nneɛma ɔɔyɛ no, na playa penk nso da teebol no so.

Galmseefoɔ gyina asaase bi so a ɔɔtu galamsee, na ɔde mfiri ahodoɔ ɛna egyina atɛkyɛ no mu na ɔɔtu. Ebinom ho ayɛ pɔtɔ pɔtɔ, wɔgyina atɛkyɛ no mu, ebinom so gyina konkɔn so a ɔɔhwɛ deɛ ɛɛkɔso ɛwɔ atɛkyɛ no mu.

Kuro kɛseɛ mu a nnipa ne lɔɔre abɔ apee so, na lɔɔre no yɛ akɛseɛ a ɛfa nipa bebree. Me mmienu yɛ fitaa, baako yɛ kɔkɔɔ na baako yɛ akokɔsradeɛ a wɔn akyi no, wɔasisi sotɔɔse akɛseɛ akɛseɛ.

Mmarimaa mmienu a wɔkura tuo. Baako gyina hɔ a ɔhyɛ kyɛ. Na ɔhyɛ singlɛt green a ɔhyɛ nika kɔkɔɔ. Na baako nso te hɔ a ɔhyɛ singlɛt green na ɔhyɛ sogyafo ataadeɛ wɔ so. Na ɔno nso te akonnwa so.

Mmarima a wɔasiesie wɔn ho firi wɔn nan ase kɔsi wɔn kɔn mu, na wɔde nose mask abobɔbobɔ wɔn ano, na wɔrantin buutu a ɛhyɛ wɔn no, nsuo anaa mframa mpo ntumi nka wɔn nnipadua ho, na wɔahyɛ gloves na wɔkurakura ɛmo na wɔrekɔ faako.

Mmeranteɛ ne ababaawa a wasɔ laptop mmienu si wɔn anim, na aberanteɛ baako a ɔgyina mfimfini a ɔhyɛ atade kɔkɔɔ atene ne nsa benkum ahwɛ laptop no so, na aberanteɛ a ɔhyɛ tuntum ne ababaawa a ɔka wɔn ho no nyinaa nso rehwɛ bi, na wɔn akyi no, nnipa bi nso gyinagyina hɔ bi wɔ ɔdan kɛse bi mu.

Mmarima ne mma a wɔbɔ mu yuuuu na wɔafirafira ntoma. Na mmarima no de ntoma abɔ wɔn sisi nko ara. Na mmaa nodeɛ kɔnmuade gugu wɔn kɔn mu, na colour a ɛwɔ ntoma no bi mu yɛ fitaa, kɔkɔɔ, tuntum.

Mmarima adwumayɛfoɔ nnan bi gyina nnadeɛ bi so a wɔreyɛ adwuma, na wɔn mu mmienu hyɛ helmet blue. Na wɔn mu mmienu deɛ, wɔnhyɛ bi. Wɔn mu mmeɛnsa hyɛ over raw ne gloves, na ɔbaako deɛ ɔnhyɛ bi.

Mmea mpaninfo bi a ɔhyehyɛ skɛɛte tuntum a skɛɛte no ano yɛ fitaa na wabobɔ wɔn ti aduukuu na wahyehyɛ asomdeɛ tenten. Na ebi kura krowa, ebi nso nkura krowa, na wayi wɔn afu mu egu hɔ gyina gyina hɔ, na wɔn nyinaa hwɛ wɔn anim.

Kɔnstɛlehyin saet a mfiri akɛse ne traks akɛse bi tesɛ bak hol, eskavata, buldosa, na ebi yɛ adwuma. Na tipar trak nso akɛseɛ bi ɛsesa nnwia akɔ beae foforɔ.

Asrɛnnɛ a wɔde ayɛ kɛnkɛn pii a nnuro gugu mu. Na ne nyinaa ayɛ ma. Na n'akyi no. bɔtoro bɔtoro sisi hɔ a bottles ahodoɔ ahodɔo gugu mu, na ɛbi nso sisi nifa ne benkum so.

Mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔresa wɔn kurom asa, na wɔn ntoma no nyinaa ssu yɛ pɛ, na mmarima no nhyɛ soro atadeɛ, na kɔmmuade gugu wɔn kɔn mu, na ntoma a wɔde apam atade no bi na wɔatwa de abɔ wɔn ti, na mmea nso so de koraa abutubutu wɔn ti.

Ababaawa bi a ɔɔnoa aduane wɔ petee mu ɛwɔ kropɔt so, na ne nsereba ne bi sisi ne nkyɛn a aduane no bi wɔ mu. Na bankuta baako ɛda sreba mu, na n'akyi no abɛ nwura bi nso atwe ɛwɔ hɔ, na bool bebree esisi n'akyi.

Mmranteɛ bi a wahyia wɔ pono ho na wodidi. Na bol si wɔn anim a aduane da mu. Na bol ketewa ne de abomu ɛna egu mu. Na baako deɛ wate ne ho akɔtena nohoaa a ɔno nkoaa edi n'aduane.

Mpanimfoɔ pii, mmarimane ɔbaa a wɔgyina kaa kɛseɛ bi anim. Na abɔfra ketewa baako gyina wɔn anim a wɔn nyinaa rehwɛ kaa no. Na binom gyinagyina akyire hɔ a nose mask bobɔ wɔn ano. Binom nso deɛ nose mmɔ wɔn ano.

Salun kaa tuntum bi a anya akwanhyia wɔ kwantempɔn bi so, na nnipa bebree atwa ahyia hɔ a wɔrehwɛ bie, na wɔn akyi no, fire service adwumayɛfoɔ apake wɔn kaa kɛseɛ wɔ hɔ, na wɔrenante ba kaa no ho.

Mmeranteɛ bi ne ababaa bi asi dwa wɔ mpoano a wɔrebɔ twene gye nkurɔfoɔ ani, na wɔn akyi no, po kɛseɛ da hɔ a ebinom redware wom, na ebi redi mu akɔnneaba.

Nnipa kuo bi a watwa ahyia wɔ adididan mu na wɔɔdidi wɔ teebol so. Na obiaa aduane no esi n'anim, na ɔbea baako ayi ne mobae fon a ɔtwa aduane no mfonin. Na aberanteɛ baako nsoso ɛde ne nsa a strɔɔ si mu akɔ n'ano a ɔtwee no miimii.

Kuro kaseɛ a ɛda mpoano na adan ahodoɔ wɔ mu. Na nkube wɔ kuro no mu. Nwura nso wɔ kuro no mu. Na kwan kɛseɛ a ayɛ T junction nso wɔ kurop no mu. Na adan no bi wɔ akyirikyiri, na ɛbi nso bɛn po no ano.

Mmea nan bi a wɔde ntoma asiesie wɔn ho. Mmiɛnsa abɔ duku, na baako deɛ, ɔmmɔɔ duku. Na wɔnam bea bi a wɔde solar pannel asisi hɔ. Na ebinom hyɛ mpaboa, na ebinom nhɛ mpaboa. Na wɔn nyinaa ani hwɛ faako.

Nnipa bi aba mesiɔm a wɔbɔ wɔn ho akɔnhoma. Na n'akyi tenten no, wayɛ dadeɛ bi kɔ soro. Na nnipa gyina hɔ ne wɔn abusua ne wɔn adɔfo ɛhwɛ bi. Tete dan a ɛho ayɛ sɛ sikaa kɔkɔɔ nso sisi wɔn akyi.

Adwadifo a wɔredi dwa wɔ dwa so, na wɔasam neɛma bi te sɛ akutu, tangerine, cabbage, na wɔn akyi no, aberante bi te hɔ a ɔhyɛ kyɛ kɔkɔɔ, na ɔno nso wɔ borɔdeɛ wɔ n’anim.

Nnipakuo bi gyina asaase bi so a ɔbɛn tractor na wɔde plough abɔ tractor anim, na wɔn nyinaa gyina hɔ no na wɔrehwɛ tractor yi ne plough no, bi hyɛ kyɛ, bi nhyɛ kyɛ, bi nso hyɛ overall, bi nso hyɛ ataade tuntum.

Ababaawa a mmofra mmeɛnsa ɛka ne ho, na wɔn nyinaa asiesie wɔn ho kama. Na watwa ntoma korɔ, na wabɛgyina kwantenpɔn mfinfin na ɔɔtwa mfonin, na kaas ahodoɔ eesan wɔn ho kɔ, na wɔn akyi no, kaa baako a esi ɔ ɛyɛ kɔkɔɔ.

Tractor afidie a wɔapagya de asi kokkon so a n'ahosuonpo yɛ ahabammono na nnipa atwa ho ahyia, na wɔn nyinaa rehwɛ. Na binom ayi wɔn mobile phone a wɔde retwa no mfonin, na saa tractor yi bi wɔapaake asi nkyɛn a nnipa nso gyina ho na wɔrehwɛ.

Moto ahodoɔ pii a wapakepake no wɔ nnua bi ase, na kɔntena sisi ebiaa so, na ebi wɔ hɛɛlmɛt esi so, na ebi nso enni hɛɛlmɛt esi so. Na nnua sisi moto yi akyi a saenbɔɔd yɛlo ɛka hoo bi.

Nipa kuo bi atwa ahyia ɔpanin bi ho, a ɔɔtie ɔpanin no. Na ɔpanin no hyɛ siut bluu, hyɛɛt fitaa, ɛne flayen tae kɔkɔɔ na wabae ne nsa mmienu mu, na wɔɔka asɛm kyerɛ saa nipa dɔm yi.

Nnipa bi gyina adwa bi mu. Maame bi ahyehyɛ ntaade bi wɔ fam. Ɛwɔ gata bi ɛho. Na akwadaa hyɛ maame no akyi. Na papa bi ayi ntaade bi akuta a ɔde ne nsa rekyerɛ deɛ akabi so.

Nnipakuw bi a wɔhyɛ wɔn kurom ntoma. Ntoma ne bi ne ataadeɛ yuu, batakari, na wabɔ wɔn ti. Na wɔde kandil esisi teebol so. Nnua a esisi teebol ne so bi yɛ paenapol, banana, apol.

Mmeranteɛ bi tete fɔm a wɔn nkraman gyina gyina wɔn nkyɛn, na nkraman no bi deda wɔn nkyɛn, ma baako gyina ntenten a apiretwua ɛsɛn ne kɔn ho. Na ne tuo nso so ɛsɛn ne kɔn ho, na ɔtete ban bi akyi, na ɔhyɛ wɔrenten but tenten.

Mmeranteɛ mmienu bi a wɔhyehyɛ overall fi wɔn nan ase kɔsi wɔn soro, na wɔhyɛ helmet kɔkɔɔ na wɔgyina bulldozer kɛseɛ bi anim. Na bulldozer yi boom si fam, na aberanteɛ baako deɛ n’akyi kyerɛ bulldozer ne boom no. Na ɔde ne tetefoon atua n’aso.

Apata kɛseɛ bi ase a wɔde nnua na abɔ saa apata yi. Wɔahyɛ dwa kɛse wɔ apata yi ase a nneɛma awɔretontɔn ne bi yɛ kyɛ. Na nnipa pii atwa ahyia hɔ a wɔrehwɛ dwadie yi bi. Na nneɛma ɛwɔ mu ne bi ne key holder.

Train a ɛtoa so mmienu na ɛnam ne kwan so aduru traffic light bi ase, na papa bi gyina hɔ a ɔkura ne baage, na ɔretwa ama train no atwam na ɔno nso atwam, na train no nkyɛn no nnipa pii nenam hɔ a wɔn nso kura wɔn baage.

Mmofra nson, mmea ne mmarima bi gyinagyina truck bi ho, na mmɔfra ne bi fura African cloth, bi nso hyɛ shirt. Na baako hyɛ knicker blue na ntoma ne bi nso bɔ wɔn ti. Na wɔn akyi no, dua ketewa bi si wɔ.

Mmɔfra ne mpanimfoɔ tete dan bi anim a wɔasɔ bukyia wɔ wɔn anim a dadesɛn tuntum si so. Na wɔ nipadɔm no mu no, mmɔfra no bi wɔ mu a wɔhyɛ sukuu atadeɛ. Na abɔfra a ɔhyɛ sukuu atadeɛ baako kura bowl blue a dadesɛn si n'anim, na meter nso bɔ dan no ho.

Maame abasiriwa a ɔte akonnwa so na dadesɛn kɛseɛ si n'anim na adeane wɔ mu na ɔkura cup ne ladle. Na sukuufoɔ mmɔfra ato santene na wɔrebɛgye aduane no bi adi, ɛna binom rehwɛ aduane no mu.

Nnipa a w'adi dɛm na wahyia wɔ ayeforɔ dan kɛse bi mu. Na wɔn adɔfo etwa wɔn ho ahyia, benkum ɛne nifa. Na wɔnante twam na adɔfo yi bɔ wɔn nsam ma wɔn. Na ntaade a ɛhyɛ wɔn no bi yɛ siut fitaa, ɔbaa no nso hyɛ wɛdin gawon fitaa na okura flawɛs.

Abranteɛ bi a ɔhyɛ singlɛt ɔreenge, ɔhyɛ gyins nika tuntum, ɔhyɛ mpaboa fitaa, na ɔde nkraman pii amantam mantam ne nika ne ho, na ɔnam kwantepɔn bi so. Na n'akyi no, nnipakuo bi nante ba a nos maks ɛbobɔ wɔn ano.

Nnipakuw pii a wɔgyina beaeɛ bi. Na atɛkyɛ wɔ wɔn anim. Apata nso wɔ wɔn akyi. Wɔyɛ mmea ne mmarima. Na ebi gyina atɛkyɛ no mu a, ɔsa atɛkyɛ no a na ɔde agu dua a yɛabɔ no boɔ mu. Na ebi nso so kura abaa. Na ebi nso so kura head pan.

Ɔpanin a wadi dɛm na ɔte hwiil kyɛɛ mu na abɔfra bii pia no de no fa trafek laet mu na ɔɔsrɛsrɛ sika. Na kaas a ɛnenam akyiri hɔ no bi yɛ taksi, praevet kaa ma abɔfra yi ɛhwɛ n'anim tee na wɔnyinaa nante bom.

Ngyata bi gyinagyinaboɔ bi so wɔ nwura mu, na wɔn akyi no, nsensan bebree afu wɔ hɔ, na bo tuntum yi da nwura yi mu, na mmoa ne baako hwɛ n’anim, na aboa ne baako hwɛ n’akyi.

Atɔsodeɛ ne nnuaba ne nnuane ahodoɔ a wɔaboaboa no wɔ fam, bi ne aketen, ntoosi, green pepper, gyeene, nkruma, akutu, na nipa gyina akyirikyiri na ɔrehwɛ nuaba yi bi.

Nnipa pii, mpanin ne mmɔfra, atwa ahyia ɔpanin baako ho, na ɔpanin baako no a ogyina mfimfin no kita toy a wɔde nnipa ayɛ na wɔpae ne yafunu mu na ɔde ne nsa akyerɛ bɔwema, nsono ne yamudeɛ ahodoɔ so, na wɔn nyinaa ɛrehwɛ n’anim.

Mpanyimfo mmea ne mmarima asosɔ wɔn nsa. Ebi wɔ anim, ebi wɔ akyire. Na wɔn a wɔwɔ akyire no, ebi hyɛ kyɛ. Na wɔn a wɔwɔ anim no ebi nhyɛ kyɛ. Na wɔn akyi nohwaa no, mmarima atenten nan gyina abansoro so.

Abaayewa bi hyɛ ataadeɛ yellow. Trawsas blaɔk. Na wahyɛ gloves. Na wadua dua wɔ fam. Na wakoto anhwea agu dua no ase. Na boɔ kumaa bi nso da n'anim. Na onipa bi nso abɔ ne mu ase a ɔreboa no.

Nnipa bebree yɛ mmia ne mmarima ɛtete table ho a laptop esisi wɔn nyinaa ɛnim. Na wɔn lecturer egyina white marker board so a ɔkyerɛ no wɔn biribi ɛwɔ white marker board no so. Na wɔn nyinaa adane wɔn ani rehwɛ marker board no so. Na wɔn mfmfin no nnwoma nso gu hɔ.

Wɔ kwantempɔn bi so. Warning tape akokɔ sradeɛ sensɛn hɔ, na polisifoɔ apake wɔn kaa wɔ nkyɛn mu, na polisifoɔ yi ne mmeranteɛ bi gyina hɔ a wɔretwerɛtwerɛ wɔn ano asɛm, na wɔn akyi no, nnuadan bi nso sisi hɔ bi.

Adɔketafoɔ ne anɛɛsefoɔ a wɔasiesie wɔn ho fi wɔn nan ase kɔsi wɔn soro na wɔde nose mask abobɔ wɔn ano na wɔhyehyɛ scraps. Na wɔn nkyɛn mu no, afidie a yɛde hwɛ ɔyareni si hɔ, na wɔn akyi no, wɔn dan no wɔapeenti ho green.

Mmɔfra ne ɔpanin atwa ahyia kanea bi a ɛrehyerɛn ho wɔ sum, na nneɛma a ɛguɛgu mmɔfra yi anim bi yɛ nwoma, pɛn na nkrataa. Na mmɔfra no bi apagya wɔn ti hwɛ soro na ebi nso hwɛ nwoma no so.

Mmeranteɛ bi a wɔasiabasiaba ntoma na wɔtete fam, na wɔn nyinaa ato santene wɔ fam na wɔasi wɔn tiri ase. Bi wɔ benkum. Bi wɔ nifa, na honin bi wɔ wɔn anim a honin no honam ayɛ sɛ sikakɔkɔɔ. Ɛdan no mu nyinaa nso te sɛ sikakɔkɔɔ.

Nnipadɔm bi redwane fi beaeɛ bi a wisie firi ba. Na police car di mmirika di wɔn akyi a wɔretoto tier gas. Nnipadɔm nyinaa de mmirika a wɔn adane wɔn ani erhwɛ wɔn akyi sɛ police car ti ato wɔn anaa.